Abantwana besikolo abahlezi phansi bahlezi endaweni ehlanzekileyo, abanye bathwele amankomitsho alombala oluhlaza njalo abanye bathwele amankomitsho alombala obomvu okutshengisela ukuthi kukhona abakunathayo.

abantwana abancane abahlezi phansi okutshengisela ukuthi bayafunda njalo kukhona omileyo phambi kwabo owesifazana okukhanya ukuthi angaba ngumbaisi wabo uyakhombela ngomunwe okukhanya ukuthi ufundisa abantwana laba

Abantwana besikolo semfundo yaphansi bakhanya bejabulile bezidlalela abanye bagonene njalo basendaweni ehlanzekileyo kukhona izihlahla kanye lowesilisa ohamba phakathi kwabantwana laba.

Abantwana abancane okukhanya bezidlalela ngaphandle kwekilasi, kukhona njalo ifasiteli elikhanyayo. Eceleni kwabantwana laba kukhanya amaluba aluhlaza. Kuhle esikolo phakathi njalo kuhlanzekile.

Abafundi abathathu abakhanya bezijabulele .Kukhona njalo omunye ohleziyo . Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezingani yizihlahla zama banana .Kukhona njalo isakhiwo eceleni kwalezi zihlahla. Lotshani obuluhlaza phansi .

Umduli wesikolo obhalwe ngamabala amnyama njalo laluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lesikolo, kukhona amatshe njalo eceleni kanye lotshani obukhanya buluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abakhanya bezidlalela okutshengisela ukuthi akusiso isikhathi sokufunda. Njalo bonke bagqoke amahembe aluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya lamakilasi, njalo phansi kukhona utshani obuluhlaza.

Amatafula amanengi awabantwana besikolo kanye lamabhentshi okuhlalela okukhanya ukuthi abantwana besikolo bengabe sebetshayisile ngoba phakathi akulamuntu kukhona njalo umduli wokubhalela.

Abantwana ababili abakhanya ukuthi bayangena esikolo. Eceleni kwabo kukhona ogqoke iyembe elimhlophe, njalo esangweni lesikolo kukhona ibhakane elikhulu elimhlophe, elibhalwe ngamabala abomvu.

Abantwana besikolo abakhanya bedlala emagcekeni esikolo okukhanya ukuthi abafundi njalo eceleni kwabo kukhona amaluba aluhlaza amahle akhanya ececise isikolo kuphinde kukhanye kanye lamakilasi.

abantwana besikolo abagqoke ama uniform abanye bame emnyango okutshengisela ukuthi akusiso isikhathi sokufunda njalo phansi sibona kuhlanzekile kakhulu akula yona ingcekeza kuqakathekile ukuthi abantwana befundele endaweni ehlanzekileyo

Isikolo sikhanya silamakilasi amanengi abafundi owokufundela. Isango lesikolo livuliwe njalo phansi kukhona utshani obuluhlaza Kanye lamaluba acecisileyo. Kukhanya lezihlahla eziluhlaza.

Kubukeka kukuhle kakhulu kulindawo amatafula akhona ayacazimula njalo kukhona izitulo ezikhanya ukuthi kungabe kuyizitulo zabafundi abahlala phezulu kwazo kuhlanzekile kule indawo awungeke ubone ingcekeza kumbe iphepha phansi

Isikolo saze sabukeka sisihle kakhulu phakathi awungeke ubone ngitsho ingcekeza njalo bukhona utshani obuncane obuhle, kanye lezihlahla ezinkulu ezikhanyayo kuphinde kukhanye labafundi phakathi esikolo.

Umuntu okukhanya ebhala njalo esandleni sakhe ungani uphethe umakhala ekhukwini kwesinye isandla njalo sibambe usiba okutshengisela ukuthi uyabhala ebhukwini eliphambi kwakhe

Itafula eligcwele izipunu phezulu, kanye lamagabha alombala omhlophe, njalo kukhona okunye okukhanya kungani kuyizigodo. Eceleni likhona ibhentshi elikhanyayo. Akubukeki kuhle kule indawo.

Kulamaluba amahle esikolo aluhlaza njalo kukhanya kulendawo lapho esikolo abadlalela khona. Kukhanya kulabantu abahambayo phakathi okutshengisela ukuthi kungabe kuyibo abantwana besikolo.

Abantu ababili okukhanya behamba emagcekeni esikolo osokungaba ngabantwana besikolo njalo kukhona utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezincane ezikhanyayo kuphinde kukhanye lamakilasi kanye lezihlahla ezinkulu.

Emdulwini kunamathiselwe iphepha elimhlophe elikhanya libhaliwe ukuthi kungaba ngumsebenzi wabafundi okumele bewubale kumbe okumele bewubhale njalo ubhalwe ngamabala abomvu kwezinye indawo

Abantwana besikolo kukhanya bezijabulele kakhulu kungani bayagida njalo phakathi kwabo kukhona owesilisa okutshengisela ukuthi kungaba kungumbalisi wesikolo edlala labantwana bakhe phandle emagcekeni esikolo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu, omunye uthwele isigubhu usifake emlonyeni, ababili ngemuva kukhanya bebambisane iditshi njalo kukhanya amafasitela ngemuva kwabo.

Abantwana besikolo abehlezi emabhentshini okutshengisela ukuthi bengabe befunda , phezulu kwetafula kukhona okungaba luhlaza amalephuthophu okuthi bayasebenzisa nxa befunda.

Phezulu kwetafula kukhona amabhuku njalo kukhona iphepha elimhlophe elibhalwe ngokumnyama kuphinde kubelesigubhu, eceleni ketafula kukhona izitulo ezikhanya ukuthi abantu bayahlala kizo. Sokungaba ngababalisi abahlala ezitulweni lezi.

Abantwana besikolo kukhanya sebetshayisile ngoba abakho phakathi ekilasini kukhanya amatafula lama bhentshi njalo kulomduli omnyama okhanyayo okukhanya ukuthi umbalisi uyabe ebhalela abantwana besikolo umsebenzi.

Isikolo sikhulu lesi njalo sigcwele lamakilasi amanengi kukhona utshani obuluhlaza phansi okukhanya ukuthi kulezihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani lobu njalo kukhona abantu abakhanya behamba phakathi okutshengisela ukuthi abanye kungaba ngabantwana besikolo.

Umfundi oyedwa okhanya emile emagcekeni esikolo, ume endaweni elotshani kanye lezihlahla ezikhanya zizinhle kakhulu ezikhanya ukuthi zicecise isikolo njalo ugqoke iyunifomu yesikolo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu kukhanya behamba omunye wabo uthwele inditshi ekhanda inditshi leyi ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya lenhlabathi phansi

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo okukhanya bejabulile okutshengisela ukuthi abafundi njalo kukhanya lamakilasi abo lamafasitela abo abantwana laba kungabe kuyikuthi sebetshayisile kumbe basazobuyela emakilasini.

Abantwana besikolo okukhanya bezidlalela eceleni kwekilasi okutshengisela ukuthi ayisiso isikhathi sokufunda njalo kukhona omunye ogaxe isikhwama ngemuva

Abafundi abakhanya begqoke impahla ezifananayo. Okutshengisela ukuthi bafunda umsebenzi wezandla. Ukhona njalo umtshina, abakhanya bewubambile, phakathi kwabo. Okutshengisela ukuba, bangabe befundela, ukusebenzisa umtshina lowo.

Abafundi abakhanya ukuthi basesikolo bayafundela bagqoke okufananayo njalo emakhanda abo bagqoke izingwane ezilombala olithanga. Phezulu kwetafula kukhanya ukuthi kukhona abakuyenzayo kumbe abakulungisayo.

Abafundi besikolo abagqoke imphahla ezifananayo, bakhanya bemile, okutshengisela ukuthi kungabe kukhona abakukhulumayo, njalo eceleni kwabo kukhona umtshina okutshengisela ukuthi bengabe kuyiwo abawusebenzisayo etweni abaziyenzayo.

Abantwana besikolo bahlezi phezu kwezitulo ezilombala omnyama njalo kukhona amatafula phambi kwabo. Amatafula lawa akhanya elezigubhu zamanzi kukhona njalo oyinkazana omileyo phakathi kwalaba ekhanya ukuthi uyakhuluma

Kulamatafula phakathi lapha avalwe ngamalembu alemibala etshiyeneyo, njalo kukhona amabhentshi akhanyayo. Eceleni kwamatafula, kukhona izitulo ezokuthi abafundi yizo abahlala phezulu kwazo nxa befunda. Kubukeka kuhlanzekile kulendawo phakathi.

Abafundi abagqoke impahla ezifananayo okukhanya ukuthi bafundela umsebenzi wezandla. Phansi kugcwele izinsimbi ezinengi ukutshengisela ukuthi bengabe befundela ukukanika ngalezi zinsimbi.

Abafundi besikolo bakhanya bemile. Okutshengisela ukuthi bayenza umsebenzi wezandla. Njalo phezulu kwamatafula kukhanya kugcwele amathulusi amanengi, okutshengisela ukuthi yiwo abasebenza ngawo

Esikolo semfundo yaphezulu uhle ubone ngokuhlazeka kwaso izihlahla zakhona zinhle kakhulu azijayelekanga njalo indawo yakhona phansi inhle kakhulu kukhona okubomvu okukhanya eceleni asazi ukuthi kungabe kuyikuyini.

Abafundi besikolo okukhanya ukuthi bafundela umsebenzi wezandla kukhanya bevuba udaka abanye njalo abanye kukhanya bethwala udaka ukuthi bengabe besiyayakha.

Kubukeka kukuhle phakathi kwekilasi njalo akhona amatafula kanye lezitulo zabantwana besikolo ezokuhlala ,kuphinde kube lamabhentshi futhi njalo phakathi lamafasiteli akhanyayo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu, amayembe abo amhlophe njalo phezulu kwetafula kukhona amabhuku kanye lomtshina okutshengisela ukuthi bafunda ukusebenzisa umtshina lowu, kukhona njalo othwele usiba esandleni okutshengisela ukuba ubhala ngalo.

Abafundi abakhanya befundela umsebenzi wezandla umsebenzi lowu kungani batshisela izinsimbi njalo bagqoke izigqoko zokusebenza ezifananayo kukhona amatafula njalo phakathi kwabo

Owesifazana okhanya emile egqoke kuhle kakhulu, ugqoke ijazi elimhlophe njalo wavala lekhanda lakhe ngento emhlophe ekhanda . Ezandleni zakhe kubukeka angani uthwele umakhalekhukhwini.

Abafundi besikolo abagqoke amahovarosi bonke njalo enyaweni bagqoka izicathulo ezimnyama njalo abanye emakhanda bagqoke izingwane emakhanda okukhanya ukuthi bayaafunda.

amatafula amabili alezitulo emaceleni njalo kukhanya kugcwele amabhuku amanengi okutshengisela ukuthi kungabe kuzingwalo zabafundi ezokubala abafundi babala behlezi phezulu kwezitulo lezi

Abafundi abesikolo okukhanya ukuthi bafundela umsebenzi wezandla bangqoke izigqoko ezifananayo bonke eziluhlaza njalo emakhanda bagqokile izingwane zabo omunye ugqoke ingwane emhlophe omunye njalo ugqoke ingwane elithanga kukhona njalo lamatafula

Abafundi besikolo abagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kwetafula ikhona indlu eyakhwe ngamabhokisi okutshengisela ukuthi kungabe kuyibo abayenze indlu leyi kuphinde kukhanye lezihlahla eziluhlaza

Owesifazana ohlezi phansi okhanya ejabule kakhulu uyabobotheka njalo uveze amazinyo akhe amhlophe nke. Ukhanya ebambe umtshina okutshengisela ukuthi uyathunga. Njalo indawo akuyo igcwele imitshina.

Abafundi bahlezi phansi phambili kwabo kukhona amatafula njalo kukhanya kulamabhuku, kukhona owesifazana omi phambi kwabo ongani uyabachasisela ongani uyabafundisa abafundi laba

Abantwana besikolo okukhanya besenza umsebenzi wezandla okukhanya ukuthi bengabe befundela ukubaza njalo bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza phezulu bonke. Okukhona amatafula okutshengisela ukuthi kungabe kuyiwo abawabazayo.

Kubukeka kukuhle phakathi njalo kuhlanzekile. Kukhona amatafula okutshengisela ukuthi abafundi babhalela phezulu kwawo, kanye lezitulo zokuhlala okukhaanya ukukhanya ukuthi ziyasetshenziswa ngabafundi ezilembala etshiyeneyo.

Abantwana besikolo bahlezi bagqoke ama Yunifomu, balamayembe amhlophe ngaphansi okuluhlaza, njalo phakathi kwabo kukhona abantu abamileyo eduzane lomduli omunye ugqoke kuhle kakhulu njalo phezulu kwetafula kukhona iLaptop.

Saze saba sihle isakhiwo okukhanya ukuthi kungabe kungamakilasi aba fundi njalo kukhona amakiilasi aphansi lamanye aphezulu kukhanya kulomuntu wesilisa omileyo lapho

Abantwana besikolo abahlezi phansi abanengi. Abagqoke amayinifomu ,njalo phezulu amahembe abo amhlophe. Khukhanya ukuthi babukele ,laba abantu abakhanya begida. Okutshengisela ukuthi bengabe bechazeka.

Imota emileyo, njalo imota leyi ilombala omhlophe, eceleni kwemota kukhona utshani obuncane obuluhlaza, njalo kukhanya lebhilidi elitshengisela ukuthi kungabe kungamakilasi abafundi lapho abafundela khona.

Abantwana besikolo abanengi abanye bahlezi phansi njalo abanye bamile phakathi kwabantwana laba kukhona abesilisa Kanye labesifazana okuntshengisela ukuthi kungabe kunga babalisi babantwana laba

Izihlahla ezinengi eziluhlaza ezigcwele esikolo njalo phansi kukhona utshani obuluhlaza , kukhanya lezakhiwo okukhanya ukuthi kungabe kungamaklasi abantwana besikolo

Abafundi abagqoke amayunifomu bagqoke amayembe amhlophe phezulu njalo kukhanya bagade phezulu kwamatafula babambe amafasitela okutshengisela ukuthi bengabe bekhipha ingcekeza.

Abantwana besikolo abanengi abanye bahlezi phansi kanye labamileyo. kukhona umuntu ogqoke okumnyama ome phambi kwabantwana laba okukhanya ukuthi kukhona abatshela khona Kumbe abafundisa ngakho

Izihlahla ezinkulu ezithile zikhanya zilamahlamvu aluhlaza njalo kulotshani obuluhlaza phansi kubukeka kukuhle kulindawo etshanini kukhona njalo amabhentshi okuhlala alembala etshiyeneyo

Abantwana besikolo abagqoke kuhle kakhulu amayunifomi abo alamayembe amhlophe phezulu kukhanya phakathi kwabo kulabantu okutshengisela ukuthi kungaba ngababalisi babo. Bame endaweni enhle kakhulu elokuluhlaza.

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu ngokunjalo. Ngaphansi kwebhakane leli kukhanya kulotshani okutshengisela ukuthi izulu kalini njalo akutholi amanzi amanengi.

Abantwana besikolo abanengi abamileyo abanye bagqoke izikipa ezilombala olithanga njalo bakhanya bethwele izikhwama okutshengisela ukuthi kukhona lapha abayakhona beyisikolo.

Abantwana besikolo abathwele izikhwama njalo abanye bagqoke amayembe amhlophe phezulu. Eceleni kwabo kukhona izimota ezimileyo okukhanya ukuthi abantwana laba bengabe begada kumbe besehla phakathi kwezimota lezi.

Abantwana besikolo abahleziyo phezulu kwamatafula kukhona ama laptop okukhanya ukuthi bayawasebenzisa befunda njalo kukhona ibhuku elibuliweyo elibhaliweyo eceleni kwebhuku kukhona usiba lokubhala.

Abantwana besikolo abamileyo bagqoke amayembe amhlophe. Kukhona njalo abagqoke amajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwabo kukhanya kume owesilisa ongabe efundisa abantwana laba kumbe kukhona abatshela khona.

Abantwana besikolo abahlezi phansi. Omunye ugqoke ijesi elombala oluhlaza, omunye njalo ugqoke iyembe emhlophe . Phambili kwabo kukhanya kuletafula elilamabhuku, amabhuku lawa avuliwe.

Abantwana besikolo bahlezi phansi, bagqoke amayunifomu alamahembe amhlophe phezulu. Njalo phakathi kwabantwana laba kukhona abathathu abamileyo okutshengisela ukuthi bengabe bekhuluma labantwana laba.

Abantwana besikolo abahlezi phezulu kotshani oluluhlaza abanengi abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka phezulu njalo phambili kwabantwana laba kukhona abagqoke amabhatshi amhlophe abahlezi ezitulweni.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi. Kukhona njalo abanye abamileyo ngenyawo. Kwabamileyo kukhona abagqoke amahembe amhlophe, abahlezi phansi bagqoke amahembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Okukhanya ukuthi kukhona abakufundiswayo.

Nxa ungena esangweni lesikolo, likhona ibhakane elibhalwe ngamabala amhlophe, okukhanya ukuthi lingabe libhalwe ibizo lesikolo, njalo kukhona izihlahla phakathi. Kukhanya kuhlanzekile kule indawo.

Abantwana besikolo abakhanya bemile esangweni abanye .Njalo abanye bayahamba emgwaqweni .Kukhona njalo amaluba amahle acecisileyo .Lemota njalo ekhanya ihamba elombala olithanga .

Abantwana besikolo abakhanya begcwele indawo yonke okutshengisela ukuthi abafundi njalo kukhona unkazana okhanya engonane lomfana okutshengisela ukuthi kungaba kuyisihlobo sakhe kumbe umuntu omvakatshele esikolo kodwa ohlobane laye.

Abantwana besikolo okukhanya ukuthi badlala ibhola okutshengisela ukuthi kungabe kubuye esinye isikolo sizodlala labo. Njalo kukhona abantu abamileyo okukhanya ukuthi babukele umdlalo lowu ukhona njalo phakathi kwabo othwele ibhola esandleni.

abantu abahleziyo njalo abanye bamile okukhanya ukuthi babukele umdlalo kukhona abagqoke ama uniform afananayo okutshengisela ukuthi yibo abazadlala njalo bakhanya begonene okutshengisela ukuthi bakhona abakukhulumayo phakathi kwabantu laba kukhona ogqoke isikipa easilomblala olithanga

Kulezi insuku izikolo seziphucuke kakhulu isimanga, akusafani lakudala. Abafundi sebefunda besebenzisa omakhala ekhukhwini babo kumbe ama"laptop " ngokunjalo.

Ibhakane elikhulu elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe ngemuva kwebhakane kukhanya kulesihlahla esikhulu njalo phansi kukhona amaluba akhanya eluhlaza.

Abantwana besikolo abahlezi phansi abagqoke ama uniform kuletafula phambili kwabo. Etafuleni kukhanya kulemiganu elokudla phakathi okutshengisela ukuthi abantwana laba bayadla

Kuvuliwe umnyango, ukhona owesifazana okhanya emile lapho. Njalo phezulu kwebhilidi lelo kukhanya kubhaliwe ngamabala okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lesikolo. Ngemuva komuntu kukhanya kulamafasiteli.

akula ngitsho incekeza emacekeni eskolo awungeke ubone ngitsho lephepha phansi njalo kukhanya kulama kilasi amanengi kakhulu kukhanya kulomuntu omi duzane le kilasiogqoke okumhlophe phezulu

Abantu ababili abamileyo okukhanya ukuthi bengabe bexoxa njalo omunye owesilisa ukhanya ephakamise isandla sakhe ekhangele lapho okugcwele khona imitshina okutshengisela ukuthi engabe exoxisana lalowu ukuthi imitshina leyi isebenza njani.

Kugcwele izihlahla phakathi lapha eziluhlaza. Njalo kulomgwaqo okukhanya ukuthi uhamba abantwana besikolo. Eceleni komgwaqo kukhona utshani obuluhlaza tshoko, kanye lebhakani elibhaliweyo.

Indawo yokugezela izandla eyabafundi ekhanya ilezimpompi ezinengi phakathi. Njalo kulomduli omhlophe lapho abagezela khona lakho kulombala omhlophe. Kukhanya kuhlanzekile kakhulu.

Esikolo semfundo yaphezulu kulotshani obuluhlaza tshoko obuqunywe kuhle obuncane njalo kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani lobu njalo kukhanya lezihlahla ezinkulu kanye lamabhilidi amahle.

Ibhakane elikhulu elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama . Ngemuva kulesakhiwo esikhanya silamafasiteli. Njalo phansi sibona okuluhlaza kuphinde kukhanye lezihlahla njalo .

abafundi bemfundo yaphezulu bafunda behlala ezikolo ngakho kukhona umbheda kuphinde kube letafula kanye lesitulo okutshengisela ukuthi umuntu uyabe ehlezi ebala ebusuku

Isakhiwo semfundo yaphezulu esikhanya siyakhwe ngobunono obukhulu. Kukhona njalo amafasitela. Kukhona izihlahla ezikhanyayo eziluhlaza kanye lotshani obuluhlaza .Kubukeka kuhlanzekile kulindawo

Abafundi bemfundo yaphezulu abakhanya sebephuma kulindawo. Okutshengisela ukuthi bengabe sebeqedile ukufunda. Bebehlezi ezitulweni ezilombala obomvu njalo kukhanya kukuhle phakathi kakhulu kulindawo.

Abafundi abahlezi phansi bonke kukhona ogqoke ithayi elombala obomvu njalo uthwele ibhuku phezulu kwakhe elivuliweyo. Ebhukwini kulomakhala ekhukhwini njalo eceleni kwakhe kulesigubhu samanzi kanye lomakhala ekhukhwini.

Owesifazana okhanya ehamba yedwa njalo ugqoke isigqoko esilombala omnyama eceleni kwakhe kukhona amaluba njalo kukhanya lotshani obuluhlaza kuphinde kube lesakhiwo esihle esikhanya ngemuva.

Phezulu kwetafula kukhona ilephuthophu elombala omnyama eceleni kwelephuthophu kukhona umakhala ekhukhwini njalo eceleni kwetafula kukhona izitulo zokuhlala okutshengisela ukuthi abantwana besikolo bayabe behlezi befunda.

Abafundi basemfundweni yaphezulu. Abakhanya behleli phansi. Bagqoke okumhlophe bonke phezulu njalo kukhona oyedwa omileyo .Abanyebathwele izinto abazifake emehlweni abo.

Esikolo semfundweni yaphezulu kuhle kakhulu uhle ubone ngezakhiwo zakhona ukuthi yisikolo semfundo yaphezulu njalo kungcwele utshani obuncane obuhle Kanye lezihlahla ezikhanya zizinhle lamaluba acecisileyo ukuze isikolo sibukeke sisihle kakhulu.

Abantu ababili abakhanya ukuthi bayahamba omunye ugqoke okumnyama phezulu njalo kukhona eceleni kwakhe ogqoke isikipa esilombala olithanga. Kukhanya lebhilidi phakathi kwalo okukhanya ukuthi bayangena khona.

Abafundi abahlala esikolo kukhona umbheda njalo kukhanya phansi kulesigubhu esimhlophe phezulu kwekhabothi kukhona njalo izigubhu ezikhanyayo njalo lamathenisi akhanyayo kanye lezikhwama zokufaka impahla.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhanya basesikolo bahlezi phansi bonke bagqoke amajazi amhlophe phambili kwabo kukhona imitshina abayikhangeleyo okukhanya ukuthi abafunda ngaleyo mitshina

Esikolo semfundo yaphezulu isakhiwo sakhona sihle isimanga asijayelekanga njalo amafasitela angkhona abukeka emahle kakhulu njalo phezulu kukhona ibhakane elibhaliweyo elitshengisa ukuthi lingabe libhalwe ibizo lesikolo

Ikhabothi ekhanya ilezicathulo njalo phezulu kukhona izigubhu ezintathu ezilombala omhlophe eceleni kwekhabothi njalo phansi kukhona isigubhu esilombala omhlophe laso kukhanya kulemibheda emibili.

Kwaze kwaba kuhle phakathi esikolo semfundo yaphezulu okutshengisela ukuthi kufunda abantu abakhulileyo njalo eceleni kukhona amaluba akhanyayo amahle kanye lotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu kukhanya njalo kulabantu abahambayo

Utshani obuncani obuhle njalo obuluhlaza. Eceleni kotshani kukhona amaluba amahle, njalo kukhanya kulempahla ezichayiweyo ukuthi abafundi bawatshile njalo kukhona okumhlophe phezulu etshanini.

Abafundi besikolo yemfundo yaphezulu abanengi babo bafunda behlala ezikolo. Kukhona umbheda, njalo eceleni kombheda kukhona ikhabothi okukhanya ukuthi engabe efaka impahla zakhe njalo kukhanya kuhlanzekile phakathi.

Abafundi basemfundweni yaphezulu kukhanya behlezi phansi, phambi kwabo kulamatafula phezulu kwamatafula kukhona amalephuthophu okukhanya ukuthi bayawasebenzisa. Kukhona njalo iphepha elimhlophe elibekwe usiba lokubhala phezulu.

Imbheda emibili okutshengisela ukuthi ingabe ilala abafundi besikolo. Kukhona njalo amakhabothi phakathi lapho okutshengisela ukuthi angafaka impahla zakhe kumbe ukudla kwakhe noma ingwalo zakhe zesikolo ezokubala.

Itafula elikhanya lilebhokisi phezulu, njalo eceleni kukhona isitulo. Emdulwini kukhona umabaonakude okukhanya ukuthi abafundi bayafunda bekhangela kumabonakude lowu.

Esikolo semfundo yaphezulu kubukeka kukuhle kakhulu phakathi. Kukhona utshani obuncane obuluhlaza njalo kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza eziyenza lindawo ibenhle kakhuku. Kukhanya owesilisa ohambayo.

Imota emileyo. Imota leyi ilombala omhlophe njalo phambili kwemota kukhanya izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Eceleni kwemota kukhona njalo izakhiwo esikhanyayo.

Kwaze kwabukeka kukuhle kule indawo kulotshani obuncane obuluhlaza phakathi kotshani zikhona izihlahla ezicecisileyo kubukeka kungela ngitsho yona ingcekeza ongayibona phansi njalo kulabantu abahambayo isakhiwo sakhona sihle okwamagama

Esikolweni semfundo yaphezulu kulotshani obuhle obuncane phakathi kanye lamaluba acecisileyo endaweni leyi kukhona njalo izihlahla ezinhle ezilamahlamvu aluhlaza okwenza isikolo lesi sibukeke sisihle kakhulu.